Kulezi insuku sekulemikhuhlane esibulala kakhulu. Abasebenza ezibhedlela sebetshona begqoke impahla ezibavikela ukuthi bengabambi umkhuhlane. Bayabe bevalile amakhala kanye lezandla zabo njengoba besebenza izigulane.

Abantu abanengi bathanda ukuhamba ezibhedlela sebegula, ikanti oDokotela kabo Mongikazi nayaxwayisa abantu ukuthi ababuye bezohlolwa kumbe behlatshwe bevikele imikhuhlane esikhona elizwe esiqede abantu.

abantu abagqoke impahla ezifananayo okukhanyayo ukuthi basebenza kwezempilakahle bagqoke impahla elilompala olithanga wonke njalo kukhona abafakileyo okunye phambili okumhlophe ezandleni bagqokile amagulovisi

Kulezinsuku abempilakahle sebetshona begqokile impahla zokuzivikela ukuthi bengabambi imikhuhlane njengoba sokulomkhuhlane eminengi esihlasela abantu njalo abantu bayahamba besiyahlaba esibhedlela bevikela imikhuhlane leyo.

Abantu abahlezi phansi, kugcwele abantu bezempilakahle lapha abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane kanye lama gilovisi ezandleni njalo, kukhanya bahlola abantu laba okutshengisela ukuthi kukhona umkhuhlane abawuhlolayo njalo bebayelaphe.

Owesilisa ohlezi phansi ovale amakhala akhe kanye lomlomo okutshengisela ukuthi uyazivikela emikhuhlaneni njalo kukhona umongikazi eceleni othwele into engani yijekiseni ehlaba lowu owesilisa.

Umntwana omncane okhanya ehlatshwa ijekiseni okutshengisela ukuthi kukhona umkhuhlane abamvikela wona njalo uthwelwe ngumama esandleni, omhlabayo ugqoke amagilovisi ukuthi engatholi umkhuhlane.

Umama okhanya ebambe umntwana. Umntwana bamhlaba ijekiseni engalweni, njalo kukhona ohlaba umntwana okutshengisela ukuthi engabe kungabantu bezempilakahle, ogqoke okumhlophe ekhanya ebambe ijekiseni.

Abantu abamileyo abanye bahlezi okukhanya ukuthi ngabantu abezempilakahle njalo phakathi kwabantu laba ukhona ogqoke amasudu abanye njalo bagqoke amajazi alombala omhlophe okukhanya ukuthi bengabe bethatha umpikitsha kumbe kukhona abangabe bexoxisana ngakho ngokhuhlane oyabe usuhluphile bedinga isisombulo sawo

Abantu abezempilakahle okukhanya begqoke izigqoko zokuvikela ukuthi bengatholi umkhuhlane njengoba besebenza labantu abagulayo njalo abagula imikhuhlane etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi bazivikele.

Abantu emakhaya bayakhala ngeminyane bathi akulaleki ngakho abantu bempilakahle bafikile behamba befafaza umuthi ezindlini zezakhamizi umuthi lowu uyabe ubulala uminyane

Abantu abamileyo okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakhe kukhanya omunye ethwele umakhala ekhukhwini esandleni okukhanya ukuthi utshengisa abanye bakhe kukhona abakuxoxisanayo njengoba kulezinsuku kulemikhuhlane eminengi.

Abesilisa ababili abavale amakhala abo ukuthi abafuni ukuthelelana umkhuhlane. Njalo omunye kukhanya engowezempilakahle ngoba uthwele into engani jekiseni ufuna ukuhlaba omunye. Kanye lotshinda lokuhlikihla Engaqeda ukuhlaba .

Abantu bezempilakahle abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane, ngoba kulezinsuku iminengi imikhuhlane esihlasele uzulu, ngakho abantu bayaxwayiswa ukuthi behambe beyehlolwa imikhuhlane bengakaguli.

Abantu abanengi abahlezi ezitulweni esibhedlela kukhanya ukuthi bathwele amaphepha ezandleni okutshengisela ukuthi sokungaba ngamabhuku abo ngoba esibhedlela nxa ugula uyahamba uthwele ibhuku abazafika bakubhalele kilo.

Abantu abahlala emakhaya sebephucukile labo abasakhi amanzi emgodini. Abanengi sebesikha amanzi ezimpompini njalo kuyabe kukhona utshani kumbeni izihlahla duzane kwaleyo ndawo.

Abantwana abakhanya bemi endaweni elamanzi angcolileyo. Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi abantwana bengadlaleli indaweni ezilamanzi angcolileyo ngoba bazathola imikhuhlane.

Abantu abahlezi phansi okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle kukhona abathwele amabhuku amhlophe phezulu kwabo njalo bahlezi ezitulweni kukhanya ukuthi kuyaxoxiswana lapha kukhona abakhuluma ngakho.

Abantu abanengi abamileyo. Abesilisa kanye labesifazana. Okukhanya ukuthi ngabantu abasebenza kwezempilakahle. Bengabe bemile bethatha umpikitsha njalo ngemuva kwabo kulombala oluhlaza okwesibhakabhaka okubhalwe ngamabala amhlophe.

Umfana okhanya emile empompini okutshengisela ukuthi uyageza izandla. Njalo kukhanya uyawulandela umthetho wabezempilakahle ngoba bayaxwayisa abantu ukuthi begeze izandla ukuze bezivikele emikhuhlaneni eminengi.

Omama abakhanya besemgodini. Ababili bakhanya bebambe umgodi, njalo omunye ukhanya ebambe ibhakede, esandleni sakhe.. Kukhanya lezihlahla, eduzane lomgodi.

Abantu abane. Abathathu bahlezi phansi, omunye ukhanya ekhotheme,. Njalo omunye uthwele umntwana omncane esandleni okutshengisela ukuthi engabe ezohlatshwa umntwana lowu.

Umntwana ogeza izandla zakhe okukhanya ukuthi uyazivikela emkhuhlaneni eminengi Ngoba abezempilakahle batshela abantu ukuthi behlale endaweni ezihlanzekileyo njalo labo batholakale behlanzekile ukuze bengatholi umkhuhlane.

Abantu abahlezi phansi okukhanya ukuthi basebenza kwezempilakahle njalo bakhanya bexoxisana okutshengisela ukuthi ungabe ukhona umkhuhlane osuhluphile njalo bedinga isisombululo salowo mkhuhlane.

Abantu abahlezi phansi kukhona umama okhanya ethwele umntwana njalo kukhona abanye abamileyo ukhona owesilisa okhanya ukuthi engabe echasisela abantu laba abahlezi phansi esebenzisa lezandla zakhe kanye.

Umntwana okhanya egeza izandla okutshengisela ukuthi uyazivikela emikhuhlaneni eminengi njalo kukhona ibhakede elilombala oluhlaza kanye lenditshi layo ilombala oluhlaza.

Abantwana besikolo abakhanya bebobotheka okutshengisela ukuthi bajabulile, njalo phezulu kwamatafula abo, kukhona ukudla okubekiweyo okutshengisela ukuthi bayadla, njalo kube lamabala abhaliweyo emdulwini okutshengisela ukuthi kade befunda.

Omama ababili labantwana abathathu kukhanya besendaweni lapho okukhiwa khona amanzi. Kukhona umama ogezisa umntwana njalo omunye umntwana kukhanya emile duzane kwempompi. Kukhona njalo umama obanjwe ngumntwana.

Umama ukhotheme ugezisa umntwana izandla okutshengisela ukuthi umama lowu akayithandi ingcekeza njalo uvale ubuso bakhe okutshengisela ukuthi uzivikela emikhuhlaneni ekhona elizweni

Abantu abangomama abahleziyo phansi njalo baqiyile amakhanda bonke ukhona umama abamhlola umkhuhlane weBP njalo kukhona ogqoke okumhlophe phakathi kwabo okukhanya ukuthi engabe engumongikazi ehlola umama laba.

Owesilisa ohleziyo ekhanya engcolile njalo uhlezi endaweni engahlanzekanga okutshengisela ukuthi engabe egula umkhuhlane wengqondo kuzamele ahambe esibhedlela sabantu abagula ingqondo ayethola usizo

Abantu abahlezi phansi okukhanya ukuthi ngabezempilakahle. Phezulu kwamatafula abo kukhona amabhodlela amanzi, njalo kukhona owesifazana okhanya ethwele imayikhi okutshengisela ukuthi uyakhuluma.

Owesifazane ohleziyo okhanya egqoke into elombala omnyama phezulu njalo kukhanya ehlekelela eveze amazinyo amhlophe nke. Ngemuva kwakhe kukhona okukhanya angani yisihlahla.

Owesifazana ohlezi phansi njalo ekabukeki ongumuntu ongabe ephilile . Ukhanya engani ngumuntu ocabanga nzima, njalo eceleni kwakhe kukhona isihlahla esibhaliweyo isigondo season.

Umuntu okhanya emile endaweni engahlanzeka njalo ekhanya igcwele ingcekeza umuntu lowu ukhanya engcolile laye okutshengisela ukuthi engabe egula engqondweni yakhe okudingakala ukuthi ahambe esibhedlela sabantu àbagula ingqondo ayethola usizo.

Emakhaya lakho sokuphucukile sokukhona izibhedlela ezilezakhiwo ezinhle kakhulu njalo labo sebececisa ngamaluba bedinge lotshani besikhiwa obuhlanyelwa phansi. Kuyabe kukhona izihlahla eziluhlaza tshoko phakathi. Asephucukile amakhaya.

Ibhakani elimhlophe elibhalwe ngamabala amhlophe kanye lamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhona njalo izihlahla ezikhanya ngemuva ezilamahlamvu amancane aluhlaza kanye lesakhiwo esikhanyayo.

Abezempilakahle bavakatshele uzulu. Bona bakhanya ngokugqoka amajazi amhlophe. Baphinde bavala lamakhala abo ngokunjalo. Kukhona abantu abahlezi phansi okukhanya ukuthi bathola usizo.

Omama abahlezi esibhedlela bathwele amaphepha ezandleni zabo njalo bonke omama laba kukhanya beqhiyile amakhanda bagqoka lamalembu abo abawathandeleyo bahlezi duzane komduli wesibhendlela.

Emagcekeni esibhedlela kukhona amaluba ahlanyeliweyo kanye lotshani obuluhlaza tshoko njalo kubukeka kuhlanzekile phansi awungeke ubone ingcekeza kanye lomduli oyakhiweyo ngamatshe.

Kuqakathekile ukuthi emakiliniki kukhanye kuhlanzekile kakhulu ngoba abantu abasebenza ezibhedlela bayaxwayisa abantu ukuthi behlale endaweni ezihlanzekileyo ngakho kumele kuhlanzeke esibhedlela

Esibhedlela kumele kuhlale kuhlanzekile isikhathi sonke .Ngoba kugcwala izigulane ezinengi .Njalo ezigula imkhuhlane etshiyeneyo. Ngakho kuqakathekile ukuthi kuhlale kuhlanzekile phakathi .

Isibhedlela yindawo okumele ihlale ihlanzekile ngazo zonke izikhathi ngoba kuyabuya abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo kumele bethole endaweni kuhlanzekile ukuze bengatholi enye imikhuhlane.

Abesilisa ababili abamileyo, omunye ugqoke isikipa esilombala omhlophe kanye lebhulugwa elimnyama. Omunye ugqoke iyembe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo bami endaweni ehlanzekileyo.

Izibhedlela ezinengi kanye lamakiliniki bayathanda ukufaka amabhakane amhlophe ayabe ebhaliwe ngokumnyama ayabe ebhaliwe ibizo lesibhedlela kumbe esipha abantu imilayezo.

Abantu ababili abagqoke impahla ezilombala omhlophe, okutshengisela ukuthi ngabasebenzi besibhedlela, njalo bavalile amakhala abo, bagqoka lamaglovisi ezandleni alombala omhlophe, kukhona omunye okhanya ebambe umtshina omhlophe.

Abantwana abanengi abagqoke izigqoko ezilombala omhlophe phezulu .Kukhanya ukuthi bajabulile, bengabe bethatha umpikitsha. Ngemuva kwabo kukhanya umduli wokubhalela.

Abafundi besikolo abamileyo, abathwele izetifikhethi ezandleni njalo abanengi babo bagqoke amajazi amhlophe okukhanya ukuthi kade befundela umsebenzi lowu ngakho bengabe sebeqedile. Bami phambi kwesakhiwo esibhaliweyo phezulu.

Umfundi wesikolo ohleziphansi ugqoke okumhlophe phezulu uvalile njalo amakhala akhe inwele zakhe ezilombala omnyama njalo ngenva kwakhe kugcwele izinto ezitshiyetshiyeneyo.

Abesilisa abathathu ababili bagqoke okubomvu phezulu njalo omunye ugqoke okumhlophe phezulu njalo uhlezi esitulweni ugqoke kanye lebhulugwa elilombala omnyama.

Abesilisa ababili abakhanya ukuthi basesikolo bayafunda bagqoke amajazi amhlophe phezulu baphinda bafaka lamagilovisi ezandleni alombala omhlophe bavalile njalo amakhala abo

owesilisa ohleziyo yedwa ugqoke ibhatshi elimhlophe wavala lamakhala akhe kanye lomlomo ngemuva kukhanya amafasiteli kuphinde kukhanye lezihlahla ngangale kwamafasiteli kukhona njalo okugcweleyo phezulu kwetafula ngemva kwakhe

Abantu abezempilakahle abahlezi phansi. Phambili kukhona abesilisa ababili abagqoke kuhle kakhulu. Abagqoke amasudu baphinda bafaka lamathayi njalo kukhanya bekhuluma okutshengisela ukuthi kukhona abakuxoxisanayo.

Abantu bezempilakahle abahlezi phezu kwezitulo ezilombala obomvu kukhanya kulama laptop phambili kwabo kukhona njalo owesilisa omileyo okukhanya ukuthi bengabe bexoxisana kukhona abakukhulumayo.

Abantu abakhanya behlezi phansi okutshengisela ukuthi ngabantu bezempilakahle njalo kukhona abakuxoxisanayo okungabe kukhona umkhuhlane osuhluphile njalo bayaxoxisana ukuze bethole isisombululo salomkhuhlane.

Zihambele esibhedlela nxa ugula akukhethi loba ungubaba kumbe ungumama ngoba imikhuhlane ihlasela wonke umuntu. Uyathola odokotela kumbe omongikazi abazafika bakusize bakubhalele imithi kulokhu okuyabe kukuhlupha.

Abantu abakhanya behamba emagcekeni esibhedlela njalo kukhona ogqoke ijazi elimhlophe kukhona lemota emileyo elombala omnyama kanye lamaluba aluhlaza acecise isibhedlela.

Abasebenza kwezempilakahle abakhanya begqokile impahla zesibhedlela. Bavalile njalo amakhala. Abantu laba bayazivikela njengoba besebenza lezigulane ezibuya zigula imikhuhlane etshiyeneyo.

Izakhiwo zezibhedlela, ezinye ziyakhwe ngobunono obukhulu. Ziyabe zizinde zisiyaphezulu ,zilamafasiteli futhi njalo phezulu. Zibhaliwe ngamabala amhlophe kanye lamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

abantu bezempilakahle abakhanya bemile phambili kwemota okutshengisela ukuthi yimota yesibhedlela engabe ithwala izigulane ezigulayo njalo bagqokile ama mask emakhaleni ukuzivikela emkhuhlaneni

Owesifazana ohleziyo ogqoke okumhlophe phezulu okukhanya ukuthi engabe engumongikazi njalo kukhanya kulamabhuku amakhulu phambi kwakhe amhlophe avulileyo ubambe usiba okutshengisela ukuthi kukhona ukubhalayo.

Owesilisa okhanya emile ogqoke iyembe yakhe enhle phezulu wafaka ijazi elimhlophe nke njalo uvalile amakhala akhe ngemuva kukhona amafasiteli akhanyayo njalo kukhanya emile eyedwa.

Izibhedlela ezinengi, sezilezimota, izimota lezi zithwala izigulani, njalo izimota lezi ziyabe zimhlophe zilamabala abomvu abhaliweyo.

Abantu ababili abakhanya behlezi phansi phezulu kwetafula njalo kukhona okumhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngamabhuku, ukhona obambe iphetshana esandleni elimhlophe ukhanya ukuthi engabe echasisela lowu oseceleni kwakhe.

Igedi lesibhedlela njalo nje lihlala livuliwe ukuze izigulane zingene njalo kulezihlahla ezincane ezinhle ezikhanya ukuthi zicecisile isibhedlela kanye lotshani obuncane obuluhlaza.

Abantu abagcweleyo esibhedlela okukhanya bephithizela njalo kukhona amaluba aluhlaza akhanya ececisile lapha esibhedlela. Kukhona njalo izitulo ezilombala omhlophe ezikhanyayo emagcekeni esibhedlela

Owesilisa ohlezi phezu kwesitulo njalo ugqoke okumhlophe phezulu okutshengisela ukuthi sekungaba ngudokotela wavala lamakhala akhe ukhona njalo ohlezi esitulweni ovale lamakhala akhe ukuthi bonke laba bobabili abafuni kuthelelana umkhuhlane.

abantu ababili omunye ukhanya ongowezempilakahle njalo ugqoke ijazi elimhlophe ukhona ohlezi phansi ogqoke iyembe emhlophe kanye lokumnyama phezulu njalo kukhanya egqoke amagogolosi

Isikolo semfundo yaphezulu esilesakhiwo esihle kakhulu njalo kukhona utshani obuncane obuqunywe kakuhle obuluhlaza kanye lamaluba akhanyayo ukuthi acecisile okwenza lindawo ibukeke inhle kakhulu.

Ibhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama njalo eceleni kwebhakane kukhona amaluba aluhlaza amahle kanye lotshani obuluhlaza kuphinde kube lesihlahla esikhulu njalo lamabhilidi akhanyayo.

Indawo ezinengi ezifana lezibhedlela ziyabe zilamabhakane abhaliweyo njalo kuyabe kukhona imilayezo ebhaliweyo lapho abayabe beyinika ababuya esibhedlela begula bebulawa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Umama uphangisile ukubuya esibhedlela uthi namuhla esibhedlela kade kungagcwalanga abantu abanengi abagulayo. Ngakho odokotela bathole isikhathi sokuthi bephumile kanye labomongikazi ngoba kade bengela msebenzi omnengi namuhla.

Abantu abakhanya bengena esibhedlela, ababili bagqoke okulombala omhlophe phezulu njalo omunye ubambe umntwana ngesandla. Ngemuva kukhona umama obhabhule umntwana.

Abantu bamile esibhedlela njalo kukhanya lesihlahla isakhiwe sesibhedlela sipendwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo kukhona lotshani obuluhlaza phansi kanye lamaluba ahlanyeliweyo.

Abantu abamileyo esibhedlela. Ababili bahlezi phansi njalo omunye ungani uthwele umntwana. Ababii bagqoke amabhatshi amhlophe. Bamile omunye ume emnyango lapho okungenwa khona.

Indawo ezinengi ezithengisa imithi kumbe amaphilisi kanye lokunye okuhlukeneyo zandise ukuhlanzeka phakathi awungeke ubone ngitsho ingcekeza, njalo labantu abathengisayo bayabe behlanzekile labo.

Umntwana ohlezi phansi. Phambi kwakhe kukhona ogqoke ijazi elimhlophe elitshengisela ukuthi kungaba ngumongikazi njalo kukhona umtshina ophezulu kwetafula. Umongikazi lowu ekhanya ekhangele umtshina ukuthi uhlola umntwana kumbe engabe emhlola amehlo.

Abantu abakhanya ukuthi ngabezempilakahle abagqoke impahla zesibhedlela baphinda bavala lamakhala abo kanye lemlomo kukhanya babambe ilembu elilombala oluhlaza.

Umuntu wesifazana oluke ikhanda lakhe ngokumnyama njalo ugqoke ibhatshi elilombala omhlophe ukhanya ebambe amabhokisi amanengi aphambi kwakhe okutshengisela ukuthi kungabe kuyimithi ethengiswayo.

Umuntu okhanya elele phezulu kombheda, njalo kukhanya bemuyelula. Okungathi angabe elimele idolo. Ukhona ombambileyo eceleni kwakhe, okhanya emiyelula. Ugqoke okulombala omhlophe phezulu.

Ezibhedlela sokulemitshina eminengi ehlola izinto ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu. Imitshina leyi bayithengelwa nguhulumende welizwe ukuthi abantu abagulayo bengathwali nzima ukuhlolwa.

Kukhona omongikazi kumbe oDokotela ezigabeni ababuya bezohlaba abantu bebavikela emkhuhlaneni eminengi. Izakhamizi ziyavuka ekuseni ziyelapho okulabo dokotela khona zilanda ukuyahlatshwa.

Ezibhedlela bayasebenzisa imitshina eminengi nxa bayabe behlola izigulane ikhona imitshina abayisebenzisa ukuhlola ibp yezigulane nxa iyabe iphezulu ibp odokotela bayakunika amaphilisi okuyehlisa.

Abantu ababili abakhanya bejabulile omunye ugqoke amagogolosi njalo waveza lamazinyo amhlophe phandle ukhona omunye ogqoke impahla zabantu abasebenza esibhedlela okhanya emgonile.

Abantu abakhanya ukuthi ngabasebenza esibhedlela abagqoke izimpahla zesibhedlela. Impahla lezi zilombala oluhlaza njalo kukhanya bakhona abakwenzayo bamile duzane lombheda okukhanya ukuthi kungabe kulesigulane embhedeni lowu.

Umama ohlezi phansi ugqoke ibhulawuzi elombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo phambi kwakhe kukhona ogqoke ijazi elimhlophe ekhanya ukuthi engaba nguDokotela ehlola umama.

Abantu abamileyo abesilisa abanye bagqoke amasudu amahle njalo bafaka lamathayi ukhona umtshina eceleni umtshina lo umkhulu njalo ulombala omhlophe

Esibhedlela odokotela bayatshela abantu ukuthi badle ukudla okwakha umzimba. Ukudla kunengi kukhona okwakha umzimba kubekhona okungakhi umzimba. Esibhedlela bathi sidle ukudla okwakha umzimba.

Abantu abakhanya belayinile njalo ukhona ohlezi phansi okukhanya bembambe iminwe okutshengisela ukuthi bengabe bemhlaba bemhlola igazi kumbe bengaba bemhlaba ijekiseni bemvikela emkhuhlaneni.

Abesilisa abahlezi phansi. Kukhanya ukuthi bayaxoxisana. Omunye ugqoke isikipa esilombala omhlophe, wavala lamakhala akhe okukhanya ukuthi uzivikela emkhuhlaneni. Kukhona mjalo ibhodlela lamanzi elikhanyayo.

abantu abezempilakahle abagqoke okumhlophe phezulunjalo abantu laba bagqokile ezandleni zwabo amagulovisi kukhanya behlezi phansi kukhona abantu okutshengiselwa ukuthi kungaba yizigulane

Udokotela okhanya egqoke ibhatshi elilombala omhlophe, wagaxa lethulusi yakhe entanyeni oyiyo ohlola ngayo izigulani njalo kukhanya ephakamise izandla zakhe okutshengisela ukuthi engabe ekhuluma kumbe echasisa.

Itafula elilombala omhlophe nke, kukhona amakhomputha amabili akhanyayo. Amakhomputha lawa alombala omnyama njalo ekhanya elayithiwe okutshengisela ukuthi ebesetshenziswa.

Owesilisa omileyo egqoka imasiki emakhaleni, wagqoka oma gilovisi ezandleni. Njalo eceleni kwakhe kukhona itafula elikhanya lilezinto ezinengi phezulu ezitshiyeneyo.

Ikhabothi elombala omhlophe phezulu kwekhabothi kukhona ikhompuyutha kukhona njalo izitulo ezimbili kanye lemifanekiso efakwe emdulwini kubukeka kukuhle phakathi endaweni leyi.

Imithi ekhanya isemagabheni njalo imithi leyi isemagabheni akhanyiselayo okutshengisela ukuthi iyehlukene, amagabha lawa alezivalo ezilombala omhlophe phezulu.

Odokotela labomongikazi basebenzisa imitshina eminengi ezibhedlela eyokuhlola abantu. Ikhona imitshina ehlola omama abazithweleyo njalo kukhona ehlola imikhuhlane etshiyatshiyeneyo

Umtshina omkhulu njalo olombala omhlophe. Eceleni kukhona itafula ekhanya ukuthi ingane ile laptop phezulu njalo kukhona izitulo ezikhanyayo ezilombala omnyama Kanye lomduli opendwe ngokumhlophe.

Ithuluzi esetshenziswa ngodokotela ukuhlola omama ukuthi bazithwele na njalo ithuluzi leyi bayayifaka phakathi komthambiso womuntu ongumama behlale isikhatshana izabe isibatshengisa impumela.

Omama amathathu abahleziyo, omunye uthwele umntwana esandleni njalo phezulu kwetafula kukhona amaphepha amahlophe, omunye uthwele usiba okutshengisela ukuthi uyabhala njalo kukhanya ebambe ikhadi elitshengisela ukuthi kungaba ngelomntwana omncane.

Abantu abakhanya behlezi ecelen komduli njalo kukhanya amaluba aluhlaza ngemuva kwabo kukhona njalo utshani obuluhlaza ngaphansi kanye leminyango evuliweyo

Amadoda amabili akhanya egqoke amasudu, avala lamakhala. Omunye ukhanya ebambe umntwana. Kukhona njalo umama omileyo ogqoke isikipa esilombala omhlophe, laye uvalile amakhala.

Abantu abanengi abamileyo njalo kukhanya kulabantwana phakathi kwabantu laba. Kukhona ogqoke iyunifomu yesibhedlela wavala lamakhala okhanya edlisa umntwana omncane njalo uthwele umganu olokudla.

Abanengi abamileyo kukhona ongumama ohlezi phansi okukhanya bemhlola umkhuhlane weBP kukhona ogqoke impahla ezimhlophe phambili kwakhe okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela njalo nguye ohlola lumama umkhuhlane weBP

Kukhona abanye abantu abangelagazi emzimbeni. Odokotela bayafika bakuhlole. Bakutshele ukuthi igazi lakho lilutshwana. Ngakho igazi uyahamba uyelithenga. Kubuye odokotela, bakufake lona emzimbeni.

Odokotela esibhedlela bayasebenzisa amathuluzi atshiyeneyo ezigulaneni ezibuya zigula kuya ngokuthi lelo langa uyabe uphethwe yiwuphi umkhuhlane.

Imitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela ukuhlola izigulane ezibuya zigula imikhuhlane etshiyeneyo njalo imitshina leyi kudala yayingekho ezibhedlela siyabonga uhulumende owapha izibhedlela imitshina.

Umbheda wesibhedlela olelembu elimhlophe phezulu, njalo eceleni kukhona umtshina. Umtshina lowu utshengisela ukuthi ungabe uhlola izifo ezinengi emzimbeni.

ungahamba esibhedlela ubulawa lizinyo odokotela bayathatha amathulusi wokukhipha abantu amazinyo bekukhephe nxa ufuna manengi amathulusi asetshenziswa esibhedloela ngabodokotela

Ezibhedlela odokotela kanye labomongikazi bayasebenzisa amathulusi amanengi beyelapha izigulani ezibuya zigula imikhuhlane eminengi njalo imikhuhlane etshiyeneyo.

Ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza elibhaliweyo ngamabala amnyama kanye lalithanga kanye lamhlophe njalo eceleni kukhanya kulembhodlela layo enamathiselwe iphepha eliluhlaza lilesivalo esimhlophe.

ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amhlophe laphinda labhalwa ngamabala aluhlaza ngokunjalo eceleni ikhona imbodlela elesivalo esiluhlaza

Nxa uyabe ukhwehlela gijimele esibhedlela uyebona odokotela. Odokotela bayafika bakuhlole bebesebekunika umuthi wokukhwehlela. Nxa bengelawo bayakubhalela umuthi, uhambe eyethenga.

Igabha elamapilisi elimhlophe elilesivalo esimhlophe labhalwa ngamabala anyama eceleni kukhona njalo ibhoxisi elimhlophe lalo elibhaliweyo ngamabala amnyama

Amaphilisi manengi njalo amaphilisi ahlukene ngokumbala akhona amaphilisi ayabe elombala omhlophe njalo akhona amanye amaphilisi ayabe elembala etshiyeneyoamaphilisi wonke lawa ayalapha

Ibhokisi lomuthi elilombala oluhlaza kanye lomhlophe njalo libhaliwe ngamabala aluhlaza laphinda labhalwa ngamabala amhlophe kanye lamnyama. Lifanekisiwe umama ophethe umntwana.

Amabhodlela amanengi amabhodlela lawa alezivalo eziluhlaza ezinye zangikhona njalo ezinye ziluhlaza okwesibhakabhaka akhanya elemithi phakathi.

Ibhokisi lomuthi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama okutshengisela ukuthi liyabe libhaliwe ibizo lomuthi liphinde liphe lezigulane umlayezo wokuthi umuthi lo usetshenziswa njani.

Amabhokisi emithi, amabhokisi lawa ahlukene imbala okutshengisela ukuthi kungaba yimithi etshiyeneyo kumbe amaphilisi ayehlukeneyo njalo alapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni.

Imithi ekhanyayo isemabhokisini okutshengisela ukuthi kungabe kuyimithi yokukhwehlela njalo iyathengiswa nxa ulemali ufuna umuthi wokukhwehlela uyahamba uyowuthenga.

Ibhodlela elimhlophe elamaphilisi elilesivalo esimhlophe njalo libhalwe ngama bala aluhlaza okwe sibhakabhaka. Kukhona umfanekiso obomvu lapho okutshengisela ukuthi sokungaba ngamaphilisi okungezelela igazi emzimbeni.

Nxa ulezinhlungu ozizwayo emzimbeni akhona amaphilisi aqeda ubuhlungu uyahamba uyewathenga kodwa kuyabe kumele uqale uyekudokotela ayekuhlola kuqala abeseku bhalela amaphilisi lawa.

Amaphilisi ayatshiyana akhona amaphilisi amakhulu njalo akhona amaphilisi amancane. Kuya ngokuthi udokotela uyabe ekunike anjani njalo eselapha wuphi umkhuhlane emzimbeni yabantu.

Amaphilisi manengi kukhona amaphilisi anathwa ngumuntu nxa eyabe egula etshaywa likhanda njalo kube lamaphilisi anathwa ngomama ukuvikela ukuthi bengazithwali.

esibhedlela ungahamba ugula kulezinsuku bayafika bakuhlole i BP bephinde bekuthathe legazi njalo ikhona imitshina ehlola iBp odokotela bengayithola iphezulu kukhona abakunika khona ukuthi iyehle

Igabha lomuthi elilombala omhlophe laphinda labhalwa ngamabala amnyama kanye laluhlaza okwesibhakabhaka njalo kukhona umfanekiso okhanya usegabheni leli uphinde labhala lokuthi amaphilisi mangaki phakathi kwegabha leli.

Imbodlela yomuthi enamathiselwe ngephepha elimhlophe yabhalwa ngamabala amnyama njalo ilesivalo esimhlophe, eceleni kukhona ibhokisi elilombala omhlophe njalo elibhalwe ngamabala amnyama.

Ibhokisi elamaphilisi njalo elibhalwe lebizo lama philisi kanye lokuthi ayabe emangaki phakathi. Kukhona njalo amaphilisi akhanyayo eceleni kwebhokisi alombala omhlophe.

Amabhokisi amabili alombala omhlophe kanye lowesibhakabhaka njalo abhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhona njalo ngaphansi akhanya emanengi amabhokisi alombala omhlophe.

ibhokisi lomuthi elimhlophe elibalwe ngamabala amnyama okutshengisela ukuthi kungabe kulibizo lomuthi eceleni kukhona umuthi olesivalo esimhlophe lawo obhalwe ngamabala amnyama

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama. Eceleni kukhona amaphilisi okutshengisela ukuthi engabe elapha umkhuhlane emzimbeni yabantu njalo imikhuhlane eyabe itshiyene.

Amaphilisi asebhodleleni akhanya emanengi kakhulu njalo amaphilisi lawa engabe eselapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni womuntu isivalo segabha lamaphilisi lawa silombala obomvu.

Amabhodlela amabili afananayo njalo alezivalo ezilemibala emhlophe wonke eceleni kukhona ibhokisi elikhanya libhalwe ngamabala amnyama.

Kukhona imithi eyabantwana abancane kanye lemithi enathwa ngabantu abadala ungahamba esibhedlela ugula ungumuntu omdala bafika bakunike umuthi wezinga lakho njalo labantwana labo baphiwa imithi yabantwana

Ibhokisi elimhlophe kanye lokuluhlaza libhaliwe ngamabala amhlophe laphinda labhalwa ngamanye amnyama okutshengisela ukuthi ibhokisi leli lingabe lingelamaphilisi alapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Amagabha amafutha amathathu alezivalo eziluhlaza njalo amagabha lawo alombala omhlophe aphindwe abhalwa ngamabala amhlophe okutshengisela ukut kungabe kungamafutha okungcoba emzimbenni kumbe ayelapha umuntu nxa equbukile emzimbeni

Izigubhu ezikhanya ukuthi zingabe zilemithi phakathi. Izigubhu lezi zilezivalo ezitshiyeneyo, njalo zinamathiselwe ngaphepha amhlophe abhaliweyo ezinye zezivalo zilombala oluhlaza kanye lomhlophe.

Imithi eminengi eyabantwana enathwayo ikhanya ngemifanekiso kuyabe kukhona umfanekiso womntwana kulowo muthi uhle ubone ukuthi umuthi lowu unathwa ngabantwana.

Ibhodlela lomuthi elile sivalo esibomvu, njalo linamathiselwe iphepha elilombala oluhlaza kanye lolithanga. Ubhaliwe njalo eceleni kukhona ibhokisi elilokuluhlaza lokulithanga lakho kubhaliwe.

Ungahamba esibhedlela ugula odokotela bayafika bakunike umuthi. Kuyangokuthi uyabe ubulawa yiwuphi umkhuhlane, njalo imithi leyi iyabe ibhaliwe amabizo ayo lokuthi usebenza njani umuthi.

Ibhokisi elimhlophe kanye lokuluhlaza ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amhlophe laphinda labhalwa ngamabala amnyama okutshengisela ukuthi lingabe lingelamaphilisi.

Ibhodlela elomuthi elinamathiselwe iphepha elimhlophe elibhalwe ngamabala abomvu njalo lilesivalo esibomvu eceleni kukhona ibhokisi elilombala omhlophe njalo labhalwa ngamabala amhlophe

Ibhokisi eliluhlaza kanye lokumhlophe elibhalwe ngamabala amnyama laphinda labhalwa ngamabala aluhlaza kanye lamabala amhlophe , ibhokisi leli lilomfanekiso welihlo , okutshengisela ukuthi kungaba ngumuthi wamehlo

Nxa uyabe ulunywa kumbe uqubukile uyahamba esibhedlela uyebona udokotela, udokotela bayafika bakubhalele umuthi wokugcoba uhambe uyethenga epharmacy yikho sisithi kusemtholampilo ngoba impilo siyithola esibhedlela.

Izigubhu ezinengi ezimhlophe njalo zikhanya zinamathiselwe amaphepha amhlophe akhanya ukuthi abhaliwe okukhanya ukuthi okuphakathi kungabe kusiza umuntu emzimbeni ukwelapha imikhuhlane eminengi ehlukeneyo.

Imbodlela eyomuthi ekhanya ukuthi ilomuthi phakathi njalo ilephepha elinamathiselweyo elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama ilesivalo phezulu

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe njalo labhalwa ngamabala amnyama njalo eceleni kukhanya kulamaphilisi atshengisa ukuba alapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu .

Ithubi yomuthi elombala oluhlaza okwesibhakabhaka lomhlophe njalo eceleni kukhona imibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama okutshengisela ukuthi kungabe kuyithubi yokugcoba

Imithi eminengi elapha abantwana uhle ubone ngemifanekiso eyabe ikhona ebhokisini njalo amabhokisi amanengi alombala omhlophe bephinde ebhalwe ngamabala amnyama okutshengisela ukuthi kuyabe kulemilayezo yokuthi uyinatha njani imithi leyi

Imithi eminengi kanye lamaphilisi okugcwele phezulu kwetafula. Kukhona njalo lamabhokisi emithi yamaphilisi. Lokhu kutshengisela ukuthi kulapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu

Amaphilisi ayatshiyana njalo alapha izinto ezehlukeneyo emzimbeni. Akhona amaphilisi olombala omhlophe kuphinde kubekhona amanye njalo alombala oluhlaza tshoko.

Gijimela esibhedlela uyethola usizo nxa uyabe ukhwehlela odokotela bayafika baqale bakuhlole bebesebeku bhalela umuthi wokukhwehlela njalo uhambe uyewuthenga efamasi.

Ibhokisi elomuthi owokunatha. Ibhokisi leli lilombala omhlophe laphinda labhalwa ngamabala amnyama njalo kukhona umfanekiso womuntu.

Amagabha amanengi akhanya ukuthi angabe elamaphilisi phakathi kumbe imithi. Okutshengisela ukuthi kusesibhedlela. Nxa uphuma kudokotela uyahamba uyethatha amaphilisi . Bakhona abantu abazafika bakuncedise bakuphe amaphilisi owabhalelweyo.

Abantu ababili abahlezi phansi okukhanya ukuthi bayaxoxisana omunye ukhanya ebambe ikhanda ekhangele phansi njalo kukhona ogqoke iyembe emhlophe phezulu okukhanya ukuthi uxoxisana lalo obambe ikhanda.

Abantu abahlezi phansi okukhanya ukuthi bavakatshelwe ngabantu bezempilakahle. Abantu bezempilakahle bahamba ngemota emhlophe njalo elamavili amnyama. Bahlezi emagcekeni alotshani obuluhlaza.

Abantu abanengi abahleziyo phansi njalo abanye bathwele abantwana okutshengisela ukuthi basesibhedlela sabantu abagula ingqondo njalo bengabe belinde odokotela labomongikazi

Abantwana ababili abakhanya besegangeni akuphephile egangeni zinengi izinto ezitholakala egangeni kukhona izinyamazana kanye lenyoka ezingacina seziluma abantwana ngakho abaphephanga nxa behamba bebodwa egangeni.

Abantu abahamba ngezimota kade besithi ekusen bekungahambeki emgwaqweni, bekugcwele abantu abanengi abakade besiya emkhankasweni okade ukhona esigabeni.

Abantwana abancane abesikolo , abakhanya bezidlalela , njalo abanye bagqoke amayembe alombala olithanga kanye lamabhulugwe alombala oluhlaza. Kukhona njalo ogqoke ijesi elombala oluhlaza.

Umuntu ogqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi kungaba ngudokotela ekhanya ehlola umntwana. Kukhona umama obambe umntwana, njalo umntwana ugqoke okumhlophe phezulu wavala lekhanda ngokumhlophe ngokunjalo.

Umntwana ohlezi phansi , okhanya ehlekelela .Okutshengisela ukuthi ujabulile. Eceleni kwakhe kukhona umama ohleziyo laye ,ekhanya eveze amazinyo amhlophe nke .Njalo bahlezi endaweni ehlanzekileyo.

Abesifazana ababili omunye ugqoke okumhlophe okutshengisela ukuthi ngumongikazi njalo umama oqhiye ikhanda ukhanya ethwele umntwana esandleni encediswa ngumongikazi. Umama lo ukhanya engajabulanga.

Owesifazane ogqoke impahla zesibhedlela waphinda wafaka lamagilovisi ezandleni wagqoka okumhlophe njalo ekhanda. Ekhanya ebambe umntwana omncane okhanya ukuthi umntwana lowu engabe esanda kuzalwa.

Umtwana okhanya ekhubazekile njalo ekhanya ebambe izigodo ezimncedisa ukuthi ahambe .Ngemuva kwakhe kukhanya izihlahla eziluhlaza kanye labantu abakhanya ukuthi bayahamba emgwaqweni.

Umntwana okhanya egade ibhasikili njalo ugqoke isikipa esilombala olithanga phezulu kukhanya ukuthi umile engabe ethatha umpikitsha ubukeka ehlanzekile umntwana lowu.

Umfanekiso womuntu ohlezu phezulu kwecansi njalo phambi kwenyawo zakhe kukhanya kulezinyoni ezintathu kuphinde kukhanye okuluhlaza okutshengisela ukuthi sokungaba yizihlahla kanye lefasiteli lomduli okhanya ngemuva.

Owesifazana okhanya ephakamise umntwana njalo ubukeka ejabulile ulukile njalo ikhanda lakhe umntwana ukhanya ehleka okutshengisela ukuthi uphill akaguli

Abantu abanengi abahleziyo phansi njalo kukhona umama omileyo oqhiyileyo ikhanda lakhe wathwala into eliphepha esandleni njalo uthwele lomntwana kukhanya kuhlanzekile kule indawo.

kukhona izihlahla ezinengi ezikhanya ecelenikomgwaqo izihlahla lezi ziluhlaza tshokonjalo kukhona abantu abakhanyaukuthi bayahamba emgwaqweni

Odokotela is bayaxwayisa abantu ukuthi nxa bebuya ezibhedlela , bevale amakhala abo ngoba minengi imikhuhlane esihlasele abantu kulezi insuku njalo odokotela labo bayabe bevalile amakhala abo ukuze bengabambi leyo mikhuhlane.

Umfanekiso womtwana omncane oleleyo ekhanya egombolozelwe ngabantu abanengi okutshengisela ukuthi kungabe kungabantu abezempilakahle kukhona abakuyenza lomtwana oleleyo njalo bagqoke amagilovisi alombala omhlophe

Owesilisa ohlezi phansi phezulu kwesitulo esilombala omnyama njalo kukhanya ikhanda lakhe lingena phakathi komtshina omkhulu okubukeka ukuthi bengabe bemhlola, ngemuva kwakhe njalo kukhona umuntu omileyo okhanya engani engaba ngudokotela.

Abantu abakhanya ukuthi kungaba bengabasebenzi bezempilakahle abagqoke lamajazi amhlophe abanye bakhona kukhona abathathu abahlezi etshanini abane bamile babukeka bejabulile abantu laba.

Abantu ababili abahleziyo, bahlezi phezu kwezitulo ezilombala omhlophe njalo omunye ugqoke ijazi labantu abasebenza esibhedlela elilombala omhlophe wavala lamakhala. Kukhanya ukuthi engaba ehlola umntwana ohleziyo.

Owesifazana ogqoke ijazi elilombala omhlophe wagqoka lamagilovisi ezandleni waphinda wavala lamakhala akhe okutshengisela ukuthi kukhona okubambileyo phezulu kwekhabothi njalo ulenwele ezinkulu ezimnyama.

Abantu abakhanya ukuthi kungaba ngabantu abasebenza kwezempilakahle, ababili bagqoke amajazi amhlophe njalo kukhona omunye ogqoke okuluhlaza phezulu . Kukhona umuntu oleleyo embhedeni okutshengisela ukuthi kungaba yisigulane.

Abantu abamileyo, kukhona oleleyo phansi, okutshengisela ukuthi engabe elimele unyawo kumbe idolo. Kukhona umongikazi ome eceleni, njalo kukhona okhanyayo futhi omunye ogqoke okumhlophe, lamadoda agqoke amasudu.

Endaweni lapho okuthengiswa khona amaphilisi, uhle ubone ngabantu bakhona abathengisa amaphilisi. Abanengi bakhona bayathanda ukugqoka amajazi amhlophe phezulu njalo bayabe bethengisa amaphilisi kanye lemithi yokunatha.

Abantu abakhanya ukuthi ngabezempilakahle, abanye bagqoke amabhatshi alombala omhlophe phezulu njalo omunye ugqoke izigqoko zokuvikela ukuthi engabambi umkhuhlane. Ugqoke lamagilovisi ezandleni.

Owesifazana omileyo okhanya egqoke imphahla zabantu abasebenza esibhedlela. Njalo uvalile amakhala akhe okukhanya ukuthi uyazivikela emikhuhlaneni eminengi esikhona, njalo abantu bayabuya begula imikhuhlane etshiyeneyo .

Kukhona ukudla okuyakha umzimba ungakudla njalo kukhona okunye ukudla okungayakhiyo umzimba. Esibhedlela odokotela bayaxwayisa abantu ukuthi badle ukudla okuyakha umzimba.

Owesilisa ukhanya ehlolwa indlebe ukhona umtshina abawufake endlebeni yakhe. Eceleni kwakhe kukhanya umuntu owesifazane onguye ohlola lowu owesilisa.

Abantu abathathu abamileyo kukhona njalo olele embedeni okutshengisela ukuthi engabe egula ababili bagqoke impahla ezifana lezamasotsha njalo bonke bavalile amakhala abo.

Abantu abahleziyo. Kukhona ababili, okukhanya ukuthi bengabe bexoxa, njalo phezulu kwetafula kukhona ibhokisi elilombala omhlophe. Bagqoke izikipa ezimhlophe phezulu., njalo omunye akagqokanga imask yokuzivikela.

abanye abantu baba lamehlo abuhlungu ngakho uyahamba esibhedlela odokotela bayafika bakufake emtshineni bakuhlole amehlo njalo bebesebekubhalela umuthi ongawugcoba kumbe kwesinye isikhathi bekubhalele ukuthi uyethenga amagogolosi azakuncedisa ukuthi ubone

Abesilisa ababili abagqoke kuhle kakhulu. Njalo kukhanya behlekelela okutshengisela ukuthi bajabulile. Bagqoke amasudu amnyama tshu, njalo bafaka lamathayi.

Ababili abakhanya ukuthi bayaxoxisana, bonke bagqoke okumhlophe phezulu, njalo duzane kwabo kukhona isigodo esikhanyayo, kanye lezihlahla eziluhlaza, kuphinde kukhanye lesakhiwo eceleni.

Owesifazana okhanya egqoke ijazi elimhlophe njalo ekhanya kunguye othengisa imithi leyi egcwele lapha. Abantu bayabuya bezothenga bayathola lowu owesifazana njalo elukile ikhanda ngento elombala omnyama.

Abantu ababili abagqoke impahla ezimhlophe phezulu. Omunye uhlezi esitulweni wakhamisa. Njalo owesilisa omileyo ukhanya efaka umtshina emlonyeni walo ohleziyo okutshengisela ukuthi kukhona amhlola khona emlonyeni.

Abantu abathathu ababili bagqoke impahla ezifana lezamasotsha njalo ukhona obambe umtshina ngaphansi komtshina kukhanya kulomuntu okutshengisela ukuthi bengabe bemhlola ikhanda lumuntu

Umtshina omkhulu kakhulu omhlophe njalo kukhona abantu ababili abamileyo eceleni komtshina lowo, beqoke imphahla ezilombala omhlophe. Kukhona njalo olele embhedeni okhanya efakwa phakathi komtshina.

Ungahamba ugula esibhedlela, odokotela bayafika bakuhlole. Kwesinye isikhathi bayakutshela ukuthi awulagazi emzimbeni. Ngakho akhona amagazi athengiswayo, babuye odokotela bakufake igazi emzimbeni.

Owesilisa ohlezi phansi, ugqoke amagilovisi ezandleni zakhe. Amagilovisi lawa alombala omhlophe njalo laye ugqoke okumhlophe phezulu njalo phezulu kwetafula kukhona umtshina.

Abantu abasilisa kanye labesifazana abamileyo abakhanya begqoke kuhle kakhulu. Njalo abantu bonke laba bavalile amakhala bezivikele emikhuhlaneni eminengi.

Abantu abaqgoke impahla yokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane okutshengisela ukuthi ngabezempila kahle kukhanya kulesigulane esilele embhedeni phakathi kwabo okutshengisela ukuthi bayasi fuqa basingenise esibhedlela

Abantu bezempilakahle abakhanya begqoke impahla ezimhlophe njalo kukhona umama ohleziyo okukhanya ukuthi kukhona abamqhubela khona esandleni sakhe. Kukhona njalo lamabhokisi phezulu kwetafula amanengi.

Owesilisa okhanya egqoke okumhlophe phezulu njalo eceleni kwakhe kukhona ikhetheni elilompala oluhlaza okwesibhakabhaka kuphinde njlo kukhaye lamafasitela kanye lomduli

Abantu ababili abahleziyo okukhanya ukuthi ngabesifazana omunye uqgoke okumhlophe phezulu wafaka leqhiye emhlophe njalo phezulu kwetafula kukhanya kugcwele imithi etshiyeneyo umama uhlezi eceleni uqgoke isikipa esilombala omhlophe phezulu okutshengisela ukuthi kungaba yisigulane

Owesilisa ogqoke impahla ezibomvu ekhanya ebambe umtwana omncane njalo kukhona abesifazana ababili omunye uhlezi phansi ugqoke isigqoko esilombzla omnyama

Abantu bezempilakahle okukhanya bemile .Abanengi bakhona bagqoke impahla ezilombala omnyama njalo kukhona ogqoke iyembe eluhlaza okwesibhakabhaka phakathi kwabantu laba.

Owesifazana omileyo ogqoke impahla zesibhedlela njalo uvalile amakhala akhe. Kukhona njalo imitshina ekhanya ngemuva kwakhe okutshengisela ukuthi uzivikela emikhuhlaneni njengoba esesebenza labantu ababuya begula imikhuhlane etshiyeneyo.

Owesifazana ogqoke impahla zesibhedlela. Ugqoke okumhlophe phezulu ekhanda, njalo wafaka lamagilovisi ezandleni zakhe (amhlophe). Ekhanya engani ubambe umntwana omncane.

Kukhona umkhuhlane osuhluphile elizweni lakithi jikelele. Umkhuhlane lowu kuthiwa yiCovid 19. Ngakho abantu bazempilakahke bayaxwayisa uzulu ukuthi ebuye esibhedlela, azehlaba avikele umkhuhkane lo.

owesilisa omileyo ugqoke ijazi elilombala omhlophe waphinda wagqoka le yembe phakathi layo ilombala omhlophe wasefaka i tie yakhe enhle

Owesifazana omileyo ogqoke isigqoko esilombala omnyama phakathi phezulu wafaka ijazi elilombala omhlophe nke njalo kukhanya elukile ikhanda lakhe ngento elombala omnyama

Ibhilidi eliyakhwe lisiya phezulu njalo lilamafasiteli kukhona imota emileyo phambili kwebhilidi leli njalo ibhilidii lilebhakane elimhlophe elibhaliweyo okutshengisa ukuthi kuthengiswa amaphilisi lapha kuleyindawo.

Amabhodlela amabili akhanya ukuthi engaba lomuthi phakathi, amabhodlela lawa ayafanana njalo alezivalo ezimhlophe phezulu kukhona amabhokisi alemibala etshiyeneyo eceleni amanye alombala obomvu abhalwa ngamabala amhlophe amanye njalo alombala oluhlaza kanye lokumhlophe.

Emadolobheni zinengi indawo ezithengisa amaphilisi ngakho intengo yendawo lezi iyehlukana njalo iyatshiyana. Abantu bayalayelana lapho okulentengo phansi yikho othola kugcwele abantu abanengi besiyathenga amaphilisi.

Gijimela esibhedlela nxa ungezwa kuhle. Odokotela bayafika bakusize njalo bangakubhalela umuthi ukuthi uyethenga, uyahamba uyethenga umuthi epharmacy kuyabe kugcwele imithi eminengi.

Amabhokisi alombala omhlophe kanye lobomvu lomunye njalo oluhlaza abhalwe ngamabala amnyama njalo kuyabe kubhaliwe lokuthi amaphilisi aphakathi mangaki ebhokisini

Imithi eminengi kanye lamaphilisi okulapha izinto ezihlukeneyo emzimbeni yabantu kwandise ukuba semabokisini atshiyeneyo njalo ayehlulekeneyo okutshengisa ukuthi kulapha izinto ezitshiyeneyo

Amabhokisi alemibala ehlukahlukeneyo okutshengisela ukuthi kungabe kungamaphilisi kumbe ngumuthi njalo kuselapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni abhaliwe ngokumhlophe amanye akhona

indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi emadolobheni zilezakhiwo ezinhle kakhulu njalo kuyabe kukhona ababhakane ayabe ekhona phandle atshengisa abantu ukuthi leyi yindawo yiphi yakhona ayabe ebhaliwe

Amaphilisi amanengi atholakala epharmacy iphamacy yindawo ethengisa amaphilisi amanengi kanye lemithi eminengi okulapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni womuntu kuyangokuthi wena uyabe ufuna kuphi uyakuthola epharmacy

Amabhokisi amanengi okutshengisela ukuthi engaba lamaphilisi kumbe lomuthi phakathi. Akhona amabhokisi amhlophe abhalwe ngamabala obomvu njalo amanye amabhokisi alemibala ehlukahlukeneyo.

Abantu abanengi bayakhala kulezinsuku bathi amaphilisi asethengiswa izibhedlela azisaphi abantu amaphilisi ngakho kukhona abantu abangenelisiyo ukuthenga amaphilisi ngoba bengelayo imali.

Izindawo ezinengi ezithengisa amaphilisi kanye lemithi, zindawo eziyabe zingezabodokotela isikhathi esinengi, njalo bayabe bezenzela imali eceleni. Bengatshayisa ezibhedlela bayabuya endaweni zabo bezothengisa amaphilisi.

Ama pharmacy amanengi abhaliwe phezulu emdulwini, ayabe ebhaliwe ibizo lendawo ngoba abantu abanengi bayathanda ukulayelana endaweni lapho amaphilisi ayabe elentengo ephansi.

Ikhabothi elilombala omhlophe eligcwele amabhokisi amaphilisi phakathi njalo amabhokisi lawa atshiyene okutshengisela ukuthi alapha izinto ezehlukeneyo emzimbeni yabantu.

Odokotela abanengi kulezinsuku sebelama famasi abo lapho abathengisa khona imithi bengatshayisa ezibhedlela bayahamba kumafamasi abo beyethengisa imithi yabo.

Abantu ababili omunye ukhanya ukuthi uyathengisa efamasi njalo ugqoke ijazi elimhlophe omunye engabe ebuye ukuzothenga imithi etshiyeneyo kumbe amaphilisi.

Abantu ababili abamileyo phakathi kwe phamarcy kukhanya kulamabhokisi amanengi okutshengisela ukuthi kungabe kulamaphilisi kumbe kulemithi yokunatha Kanye lokunye okuhlukeneyo okukhanya ukuthi abantu laba bayathengisa bobabili

Emafamasi bathengisa imithi eminengi njalo imithi ehlukeneyo eyelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu. Kuyangokuthi uyabe usiya thenga wuphi umuthi, kumbe udokotela akubhalele wuphi umuthi bayafika bekunike into oyibhalelwe ngudokotela abaphambanisi.

Umnyango ovuliweyo njalo umnyango alombala omhlophe, okukhanya ukuthi kuthengiswa amaphilisi phakathi. Nxa ufuna amaphilisi uyahamba uyewathenga, njalo akhona alentengo ephansi okokuthi wonke umuntu uyakwanisa ukuwathenga.

Emadolobheni zinengi indawo ezithengisa amaphilisi. Nxa ufuna amaphilisi uyahamba ephamarcy ufike ubanike incwadi kadokotela oyabe ekubhalele yona

umnyango omhlophe ovuliweyo eceleni komnyango kukhanya ibhakane elitshengisela ukuthi libhaliwe umnyango lowu ungangena phakathi uyathola kuthengiswa amaphilisi kanye lemithi ehlukeneyo

Emafamasi bathengisa izinto ezinengi ezilapha abantu emzimbeni kukhona njalo amafutha okugcoba owathenga efamasi udokotela engafika akubhalele amafutha uyakwanisa ukuwathola efamasi.

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi zandise ukuba lama bhakane, amabhakane lawa ayabe ebhaliwe ibizo lendawo, liphinde libe lenombolo ezokuthi nxa ufuna ukuba tshayela ucingo uyazisebenzisa.

Amabhokisi alemibala etshiyeneyo njalo eyehlukeneyo okutshengisela ukuthi ingabe ilapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo isetshenziswa ngokutshiyana kuya ngokuthi uyabe uthenge umuthi wani.

Izindawo ezinengi ezithengisa amaphilisi zandiswe ukubhalwa phezulu . Ziyabe zibhalwe ibizo lendawo le ethengisa ukuze kubelula nxa abantu belayelana befuna ukuyathenga amaphilisi, bayalayelana ngebizo lendawo.

Abantu banengi abasebenza ema pharmacy bayakwazi ukubeka kuhle amaphilisi abo kanye lemithi yabo abayithengisayo babeka izinto lezi ngendlela enhle njalo etshengisela ukuthi ngabantu abafundileyo abasebenza lapha

Nxa uyabe ungezwa kahle emzimbeni gijimela esibhedlela uyebona omongikazi kumbe udokotela bafike bakunike umuthi kumbe bakubhalela uhambe uyezithengela efamasi umuthi bayabe befuna incwadi evela kudokotela

Umntwana bamhlaba ijekiseni engalweni. Kukhona umama obambe umntwana ukuthi udokotela kumbe umongikazi amhlabe kuhle umntwana, ngoba abantwana abanengi bayesaba ijekiseni.

Ama bhokisi amanengi awamaphilisi ayabe ebhaliwe njalo kuyabe kubhaliwe lokuthi amaphilisi mangaki phakathi kumbe kungaba yimithi layo iyabe ibhaliwe ukuthi isentshenziswa njani

Abesifazana ababili abamileyo. Omunye ugqoke isikipa esilombala omnyama, njalo bonke bakhanya belukile amakhanda abo. Kukhona njalo, abakubambileyo, ezandleni zabo.

Ibhakane elibhalwe ngamabala amhlophe, ngaphansi kwalo kukhona utshani obuhle obuncane kanye lezihlahla eziluhlaza tshoko eceleni okukhanya ukuthi izulu liyana azishoti amanzi.

Abantu abanengi abahlezi emagcekeni. Kukhona utshani obuluhlaza phansi lapha. Abantu laba, kukhanya ukuthi basemhlanganweni. Kukhona abakubizelweyo lapha. Kukhona owesilisa omileyo phambi kwabo.

Abantu abanengi bahlezi phezu kwezitulo ezilombala obomvu. Abantu laba kukhanya ukuthi bengaba besemhlanganweni kukhona abakuxoxayo. Kulowesilisa ome phambi kwabo okhulumayo.

Ibhakane elimhlophe kanye leliluhlaza elibhalwe ngamabala aluhlaza , ngaphansi kwebhakane kukhona utshani obuluhlaza tshoko obuhle, njalo lesihlahla esikhanya ngemuva eceleni kwesihlahla kulomduli.

Abantu abahlezi phansi kukhona njalo abanye abamileyo. Phakathi kwabantu laba kukhona abezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe phezulu bonke. Okukhanya ukuthi bazolapha abantu laba imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu abanengi abahlezi phansi okukhanya ukuthi ngabantu abasebenza kwezempilakahle njalo kukhona abagqoke okumhlophe phezulu. Kulamatafula, phezulu kwamatafula kulezigubhu zamanzi kanye lamaphetshana amhlophe.

Umntwana okhanya ethwele isixhubho etshengisela ukuthi uyaxhubha amazinyo akhe umntwana lo akayifuni ingcekeza njalo ugqoke okulombala oyisibhakabhaka phezulu

Abantu abanengi abahlezi phansi abanengi bakhona ngomama, njalo kukhona phambi kwabo abantu abahlezi emabhentshini. Kukhona ogqoke okulombala omhlophe phezulu okhanya ukuthi uyakhuluma.

Abantu bezempilakahle kukhanya bavakatshele uzulu esigabeni, basemagcekeni alotshani oluhlaza njalo kukhona abantu abanengi abamileyo okukhanya ukuthi bazothola usizo ebantwini laba abezempilakahle

Abezempilakahle abamileyo, abagqoke amabhatshi amhlophe phezulu bonke, bavala lamakhala abo. Ngaphansi bagqoke okulombala omnyama njalo bame endaweni ehlanzekileyo.

Umama oveze amazinyo amhlophe nke waphinda wavula lamehlo Okutshengisela ukuthi umama lowu ujabulile. Eceleni kwakhe kukhona abantwana abathathu abaleleyo njalo umama uqhiyile ikhanda lakhe.

Abantu abamileyo njalo kukhona labantwana phakathi. Ngemuva kwabo kukhanya amatende alombala omhlophe ,letende elilombala olithanga kanye lezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza.

Abantu abahleziyo njalo kukhona abanye abamileyo endaweni enhle kakhulu eluhlaza phansi njalo kukhona lezihlahla eziluhlaza tshoko. Kuhle endaweni abamileyo kiyo kukhanya ukuthi kukhona njalo abakuxoxayo.

Esigabeni kukhona umkhankaso okhona ngakho kugcwele abantu abanengi njalo abantu laba bahlezi phezu kwezitulo ezilombala omhlophe kukhona lotshani obukhona phansi obuluhlaza

Abesilisa ababili abamileyo ngemuva kukhona ikhabothi ekhanyayo ilesigodo njalo kukhona iphepha elimhlophe elikhulu elibhaliweyo bamile endaweni ecazimulayo Kanye lomduli opendiweyo

Abantwana abesikolo, kulezi insuku sebefundiswa besasebancane. Bayabe befundiswa ukuthi umuntu ongumama, nxa esesikhathini, uziphatha njani, njalo ugqokani, ukuze azivikele. Engangcolisi impahla.

Kugcwele amayezi esibhakabhakeni okutshengisela ukuthi izulu selingana noma yinini njalo izihlahla kanye lotshani kubukeka kukuhle okutshengisela ukuthi kuyathola amanzi ayaneleyo.

Abantu ababili owesilisa kanye lowesifazana, owesifazana mude njalo owesilisa umfitshane bakhanya bebambene izandla okukhanya ukuthi bathokozile.

Abantu abakhanya behlezi phansi begqoke izikipa ezilombala omhlophe ezifananayo okutshengisela ukuthi bangabe bekhona abakufundiswayo kumbe bangabe bekhona abakutshelwayo abakulaleleyo.

Abantu abagqoke izikipa ezilombala oluhlaza phezulu njalo kukhanya abantu laba bayafundela ukuthunga kukhona phakathi kwabo ongaba ngumbalisi wabo ongagqokanga isikipa esilombala oluhlaza.

Owesifazana ohlezi phansi ekhanya elukile ekhanda lakhe, njalo uhlezi phezu kombheda, uthwele umntwana esandleni. Umntwana lowu ukhanya eyinkazana njalo kukhanya ehlekelela kakhulu, okutshengisela ukuthi ujabulile kakhulu.

Owesifazana olele phezulu kombheda okutshengisela ukuthi uzithwele njalo kukhona ohlezi eceleni kwakhe ombambe isisu. Kukhanya bebukeka bejabulile abantu laba bobabili.

Ibhakani elimhlophe elibhalwe ngama bala abomvu Kanye laluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kwebhakani kukhona izihlahla ezikhanya eziluhlaza tshoko Kanye lotshani ubuluhlaza phansi lezakhiwo zikhanya ngemuva kwebhakani.

Abantu abamileyo okukhanya ukuthi bengabe bethatha umpikitsha njalo abantu laba kukhanya kunga bantu bezempila kahle abame endaweni enhle njalo isakhiwo lesi , siyakhwe ngobunono ukuphezulu.

Umntwana omncane okhanya elele embhedeni njalo eceleni kwakhe kume umuntu ongumama okutshengisela ukuthi engabe engumama womntwana lo. Bakhanya ukuthi basesibhedlela njalo kukhona umduli omhlophe okhanyayo.

Kulezinsuku ungahamba esibhedlela ugula odokotela kumbe omongikazi sebeqala ngokuhlola igazi bengaka kwelaphi okukuhluphayo ngemva kwalokho bayakuhlola oyabe ukulandile

Owesilisa kanye lowesifazane abakhanya bejabule kakhulu , okutshengisela ukuthi sokungaba ngubaba lomama bakhanya bebambisene umntwana , umntwana ogqoke kuhle kakhulu njalo ubukeka ehlanzekile

Abantu abahamba emgwaqeni njalo bavalile amakhala abo kukhona imota ekhanya ilombala olithanga ngemuva kanye lezihlahla ezinkulu ezilombala oluhlaza lamabhilidi akhanyayo

Abesifazana ababili abakhanya begonene ngemuva kwabo kukhanya utshani obuluhlaza kanye lezihalahla ezilamahlamvu aluhlaza tshoko lamabhilidi akhanyayo . Bakhanya bemi endleleni.

Ababili abakhanya bethokozile njalo behleka behamba emgwaqweni eceleni kukhona utshani obuluhlaza njalo kukhanya lezakhiwo eziyakhwe kuhle kakhulu kanye lezihlahla ezinkulu.

Owesilisa kanye lowesifazana abakhanya begonene okutshengisela ukuthi bengabe bethandana kuyindoda lomfazi. Babukeka bejabulile umama ugqoke isigqoko esilombala olithanga.

Owesifazana othwele umntwana ugqokile imask yokuzivikela ukuthi engabambi umkhuhlane njalo waqhiya lekhanda lakhe. Ngemuva kwakhe kukhanya izakhiwo ezitshiyeneyo.

Umnewethu ngumuntu othanda ukuyenza ezemidlalo kanye konke lokugijima ngumuntu othanda ukuvuka ekuseni azigijimele. Namuhla uthe egijima wanyela idolo ngakho uhambe esibhedlela esiyabona odokotela ukuthi bamhlole idolo.

Nxa ungumuntu othanda ukugijima uyaginqa .Kwesinye isikhathi nxa uyabe uginqile amanzi ayabe ephuma emzimbeni ngakho kuqakathekile ukuthi uhlale unatha amanzi sikhathi sonke.

Owesifazana ogqoke okumhlophe phezulu okukhanyisela umzimba njalo ngaphansi ugqoke okumnyama. Ukhanya eziyelula ephakamise izandla zakhe zombili okutshengisela ukuthi engabe engumuntu othanda ukugijima.

Abantu ababili omunye uhlezi phezulu kwesitulo okukhanya ukuthi bengabe bemelula unyawo ,kukhona omileyo eceleni kwakhe ogqoke ijazi elimhlophe. Abantu laba bame endaweni ehlanzekileyo kakhulu

Abantu abanengi abathanda imidlalo bayakwanisa ukulimala ngesikhathi besenza imidlalo leyi Ngakho ungalimala gijimela esibhedlela uyebona odokotela bakusize kusase masinya

Owesifazana ohlezinphansi ebambe inyawo zakhe ngezandla okukhanya ukuthi uyazelula engabe engumuntu othanda ukugijima kuqakathekile ukuthi umzimba uwelule njalo kukhanya ehlekelela.

Izigubhu ezilombala omhlophe kanye lomnyama njalo ezibhaliweyo ngamabala amhlophe. Izigubhu lezi zingabe zilomuthi phakathi ongabe uqeda izinhlungu emzimbeni yabantu.

Owesilisa ogqoke kuhle kakhulu ekhanya ehlezi phansi. Ugqoke ibhulugwe elilombala omnyama ufake lethawulo entanyeni. Kukhanya enatha amanzi. Esinye isandla sibambe umakhalekhukhwini

Kulezi insuku abantwana besikolo nxa besenza imidlalo kuyabuya abantu besibhedlela abayabe behamba ngemota .Bayabe belinde ukuthi umntwana engalimala ,bayamfaka emoteni bemgijimisele ngokuphangisa esibhedlela.

Imitshina eminengi esetshenziswa esibhedlela njalo imitshina leyi ihlola izinto ezitshiyeneyo. Kukhona imitshina ehlola ibp, kukhona imitshina ehlola ingaphakathi yomuntu. Imitshina leyi iminengi kakhulu.

Owesilisa ohleziyo ogqoke ijazi elimhlophe, wafaka lethuluzi egaxwa ngodokotela entanyeni, njalo phezulu kwetafula kukhanya kukhona ilaptop. Itafula ilombala omhlophe nke!

Izibhedlela kulezi insuku seziphucukile sezilemitshina eminengi ehlola imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu ikhona njalo eminye imikhuhlane ehlola omama abazithweleyo ukuthi umuntu abekwazi ukuthi uthwele umntwana ongumfana noma oyinkazana.

Kulezinsuku izibhedlela ezinengi seziphucukile. Sezilemitshina eminengi njalo ehlola imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu. Lasemakhaya isikhona imtshina.

Egangeni kumila izihlahla ezinengi ezinye ziyathela abantwana abadliwayo. Izihlahla ezigoqela omthunduluka, omviyo kube njalo lezinye izihlahla ezingatheliyo abantwana abadliwayo.

Abanye abantu bayahamba egangeni besiyadinga amaxolo ezihlahla. Amaxolo ezihlahla ayanceda kakhulu omama abasanda kubeletha, uyafika uwafake emanzini, uwalalise phandle, ube usuvuka ekuseni, usuhlala phakathi kwamanzi lawana

Abantu abanengi sebalahla amasiko. Amasiko abasawalandeli abantu. Abantu sebeqakathelisa imithi yezibhedlela ikanti imithi yezibhedlela eminengi iyathengwa imithi yesintu iyahanjwa iyegejwa egangeni akulamali oyikhiphayo.

Zikhona izihlahlakazana ezimila endaweni elamatshe ngakho izihlahlakazana lezo nxa uzibona uyabe uzidelela zilusizo empilweni zabantu, ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Egangeni kuyamila izinto ezinengi kukhona izihlahla eziyabe zizinkulu kanye lezihlahlakazana zizincane njalo abantu bayathatha izihlahla lezi baziyenzele imithi yesintu. Bakhona abantu abazi ukuthi ziyelapha iphi imikhuhlane emizimbeni yabantu.

Izihlahla zesintu ezinye ziyahlonitshwa zilendlela ezigejwa ngayo ezinye kaziphombu ukugejwa njee abanye bayahamba beyegebha ilanga lingakaphumi njalo abanye bayagebha ilanga selitshonile

Izihlahla ezigcwele egangeni ngeizemvelo azilamnikazi njalo ngezikaNkulunkulu uyahamba uyezigebhela zona nxa uyabe ufuna. Kwesinye isikhathi uyahamba usiyathatha amahlamvu alezo zihlahla nxa kuyikuthi kukhona okukuhluphayo emzimbeni ubuye uziyelaphe.

Akusizo zonke izihlahla ezisegangeni ezilusizo empilweni yabantu zikhona ezinye izihlahla ezilobungozi ngakho kumele ubezazi izihlahla ungaphokuthatha nje,

Imithi yesintu etshiyeneyo, okukhanya ukuthi ilapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu. Kukhona njalo eminye imithi ikhanya iyizigodo okutshengisela ukuthi isazogigwa ibeyimpuphu.

Izihlahla ezinengi ezikhanya ukuthi yizihlahla ezilapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu abantu abanengi bayathanda imithi yesintu bathi iyayenza imizimba iqine.

Amabhodlela amanengi akhanya ukuthi angabe elamaphilisi phakathi. Amabhodlela lawa ayatshiyana okutshengisela ukuthi alapha izinto ezitshiyeneyo .Amanengi alombala omhlophe kanye lezivalo ezimhlophe.

Emadolobheni sokulezindawo ezinengi ezithengisa imithi yesintu imithi leyi bayabe beyfake phakathi kwamagabha amanengi njalo iyabe ilapha izifo ezitshiyeneyo nxa usufuna umuthi wesintu usuhamba uyewuthenga.

Abantu kulezi insuku bayathengisa imithi yesintu. Bayahamba bayozigebhela yona egangeni bebuye beyafake phakathi kwamambodlela besebethengisela abantu abayabe bedinga imithi yesintu.

Eminye imithi yesintu sebeyifaka emaphepheni akhanyiselayo njalo ayabe elembala elithanga lawo maphepha bebesebeyithengisa emadolobheni. Nxa udinga imithi yesintu kukhona indawo ethengisa leyomithi.

Isihlahla esilamahlamvu amancane acijileyo njalo aluhlaza tshoko esimile phakathi kwendawo okutshengisela ukuthi ingabe ilamatshe. Isihlahla lesi singabe silapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu.

Asibuyeleni emasikweni ethu awakudala. Siyenze indlela okhokho bethu ababephila ngayo Okhokho bethu babephila ngemithi yesintu ababeyithola egangeni, njalo babeqinile wawungeke ubabone begula.

izihlahla zesintu ziyalapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu abanye njalo bayabe bebulawa yisiki kumbe bebulawa yimvukuzane zikhona izihlahla ezilapha leyo mkhuhlane

Izihlahla ezilamahlamvu amancane eziluhlaza tshoko okukhanya ukuthi zingabe zithengiswa. Uyakwanisa ukuzithenga uhambe uyezihlanyela ngekhaya njalo zingaba lusizo. Zingaba khona eminye imikhuhlane eziyilaphayo emizimbeni yabantu.

Abantu abanengi babona izihlahla zeganga ziselapha ukudlula amaphilisi abawathola esibhedlela. Kwezinye izikhathi bayabe bekhala ngokuthi amaphilisi ayathengiswa abalayo imali ngakho babone kungcono ukuthi bazigebhele izihlahla.

Kulezinsuku imithi yesintu eminengi sebeyifaka emambhodleleni amahle behambe beyeyithengisa nxa uyabe ufuna umuthi wesintu ikhona indawo lapho oqonda khona uzathola bethengisa imithi etshiyeneyo.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza amade njalo amakhulu okukhanya ukuthi kungabe kuselapha ezinye zezifo ezisemzimbeni, ungakudelela nxa ukukhangele kodwa kulusizo empilweni.

Ezinye izihlahla ziyamila emasimini lapho abantu abalima khona ngakho abantu abathwali nzima sebengahamba beyezigebhela izihlahla lezi bebuye bezelaphe ngazo nxa bayabe begula.

Nxa uyabe ukhangele izihlahlakazana egangeni .Ungazidelela uziyeyise ngoba ungazi ukuthi zilomsebenzi eziwelaphayo emzimbeni yabantu .Njalo zilusizo ngoba izihlahla lezi awuzithengi uyazigebhela .

Egangeni kuyamila izinto ezinengi njalo ezitshiyeneyo. Lezi zingabe zigoqela olude labo delele njalo abantu bayakukha. Kuthanda ukumila emasimini, behambe beyetsheba ngakho ngekhaya. Kuyelapha emzimbeni, kwenza umzimba uqine.

Izihlahla zesintu ezinye zilemikhuba aziphumbuku banjwa nje ikakhulu omama abayabe besesikhathini kuyazila ukuthi abambe izihlahla zesintu kumbe asebenzise imithi yesintu.

Izihlahla ezinengi eziluhlaza izihlahla lezi zilomsebenzi wazo ngakho kumele ubezazi ukuthi ziyelapha iphi imikhuhlane emzimbeni yabantu ,aziphombuku setshenziswa nje.

Ngihlala ngiphelekezela ugogo egangeni nxa eyabe esiyadinga imithi yakhe yesintu, lami ngingangakhula ngizaba ngumuntu oyelapha abantu ngoba izihlahla ezinengi sengizazi ngokuphelekezela ugogo egangeni.

Utshani obuluhlaza njalo phakathi kotshani kukhona okukhanya engani libhobola , ibhobola liyalinywa emasimini abantu baliyenze isitshebo badle ngekhaya liyasiza kakhulu emzimbeni.

uNdlovu yinyanga edume kakhulu esigabeni wonke umuntu ayamusaba uNdlovu njalo nxa ufuna imithi yesintu uyahamba ku Ndlovu uyayithengisa ukuze ethole imali yokuthi aziphilise kanye lemuli yakhe

Izihlahla ezinengi eziminyeneyo egangeni zitholele umuthi wakho wesintu, hamba egangeni uyezigebhela izihlahla kodwa okuqakathekileyo kumele ubezazi izihlahla lezi ukuthi ziyelapha uphi umkhuhlane emzimbeni.

Izandla ezimbili ezikhanya zibambe into eluhlaza esandleni okutshengisela ukuthi kungani kungamahlamvu kusenziwa imithi yesintu njalo umuthi lowu uyabe ulapha umkhuhlane emzimbeni

izihlahla ezinengi egangeni zilamahlamvu aluhlaza tshoko ngakho izihlahla lezi sezingaba lusizo empilweni zabantu zilaphe imikhuhlane eminengi emzimbeni njalo etshiyeneyo

Zigebhele izihlahla zesintu uzitholela imithi yakho yesintu ubesuthengisela abantu abangamavila abangafuni ukuyazigebhela imithi njalo uyazitholela imali yakho enhle izihlahla lezi uzigebha ungakhiphanga ngitsho imali izihlahla ngezemvelo.

Abantu kudala babengahambi esibhedlela ngoba lezibhedlela zazikhatshana. Ngakho abantu abanengi kudala babephila ngemithi yesintu. Babehamba beyezigebhela imithi leyi egangeni.

Abantu abanengi bayahamba egangeni besiyagebha izihlala. Abanye bayabe befuna impande zezihlahla abanye njalo befuna amahlamvu ezihlahla .Amahlamvu bayafika bewawomise beqede bebesebewagiga abeyimpuphu.

Abantu bayafaka i-onyeni esitshebeni ukuze sibemnandi .Kwezinye izikhathi omama bayaxhwathisa i-onyeni, babesebehlala befutha isitho sangaphansi. Kuthiwa kuyelapha isibeletho.

ezinye izihlahla ziyamila duzane lemakhaya awuthwali nzima ukuzithola zikhona eduzane okuqakathekileyo yikuthi ubekwazi ukuthi zisebenza njani izihlahla lezo

Isihlahla esilamahlamvu aphose afane lamahlamvu e-guava. Abantu abanengi bayathatha amahlamvu e-guava bawabilise bawanathe nxa bayabe bekhwehlela.

Asibuyeleni emasikweni singabantu abamnyama. Asibuyeleni emithini yesintu ngoba yiyo okhokho bethu ababe phil ngayo kodwa thina intsha sesilahlile amasiko lawa ngakho asibuyeleni siyezigebhela izihlahla egangeni.

Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo njalo izihlahla lezi zelapha izinto ezitshiyeneyo. Imikhuhlane leyi egoqela omvukuzane kanye labosiki zikhona izihlahla ezelapha leyo mikhuhlane.

Izihlahla kanye lotshani kulombala oluhlaza okutshengisela ukuthi izulu liyana njalo kuyathola amanzi amanengi. Yiso isikhathi sokuthi abantu begebhe imithi egangeni ngoba phansi kuyabe kumanzi.